Eee. Yameŋu aɖe, amewo le yameŋua ƒe aŋala te. eŋutsuwo le eme, nyɔnuwo le eme amewo ɖɔ eŋu asiwui ɖe eŋu.

Nyɔnu aɖe nɔ nufiam viawo eye nyɔnu , nyɔnu la ƒe ɖa nɔ yibɔ eye ɖevia ɖeka ɖo ŋkume glas, ɖevia ɖeka hã ɖo ɖa eye nyɔnu eye ƒo ɖa ɖe ta.

Exɔtutu aɖe nɔ edzi eye ŋutsu ene nɔ teƒea. Wo, ŋutsu ɖeka lé eh0 ɖaɖɛ aɖe ɖe ashi eye atsiwo ƒoʋlã wo. Tɔkpo nɔ afi ma.

Yevumɔwɔƒe aɖe nye esi, emɔ aɖewo to amadede ʋi, eɖewo amadede dzɔ̃ le wo ŋu eye ŋutsu eve nɔ teƒea, ame aɖewo le tsitre

Mmm, papa aɖe va asime, ke woɖo kotoku le anyigba lɔ ŋudodo aɖewo kɔ ɖe dzi. Sista aɖe, davi aɖe tɔ ɖe eƒe megbe, nyɔnua ɖe kpa vi ɖe eme ebla taku yibɔ, edo awu legbɛ hetsɔ tɔ ɖe ŋutsua gbɔe.

Nyɔnu habɔbɔ aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka eye wonɔ foto ɖem, ŋutsu aɖewo do awu kɔla dze eye nyɔnuwo ƒe awusɔ ɖekae.

Ame aɖewo wonɔ anyi ɖe xɔ aɖe te. Seƒoƒo aɖe le wo kɔme. Ame aɖewo nɔ anyi ɖi. Ŋutsu aɖewo le eme nyɔunu aɖewo le eme. Amewo nɔ anyi ɖe wo megbe le seƒoƒoa gbɔ.

Ame hatsotso aɖewo nɔ dɔnɔkɔdzi eye ame ɖeka nɔ awu sike abɔ mele esi me o ŋutsu aɖe ɖɔ ŋkume be glasi eye wònɔ nu kpɔm ɖevi aɖe nɔ nɔvia ha kpɔm

Nyɔnu ɖek ɖo kuku ee ŋutsua hã eɖoe etɔ ɖe nyɔnuvia gbɔ wonɔ enu ta biam. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe wo megbe.

Esrɔ̃ɖeɖe aɖe nɔ edzi yim eye ŋutsua kple nyɔnua wodo awu ʋi. Nyɔnu hatsotso aɖewo nɔ akpa ɖeka eye ŋutsuwo hã woƒe hatsotso ɖeka le akpa ɖeka. Nyɔnuawo do awu kɔla ɖeka eye ŋutsuawo hʋ wodo awu kɔla ɖeka.

Nyɔnu eve aɖewo nɔ nu fiam ɖevi aɖewo eye ɖeviawo, ɖevi siawo nɔ anyigba, ɖevi eve do awu ʋi kple takpui, kaki eye ɖewo do awu yibɔ.

Wɔmitɔwo ƒe habɔbɔ le abo ƒom le teƒe aɖe eye ame aɖewo nɔ womegbe nɔ wokpɔm ŋutsu aɖe sike nye dzekula nɔ wogbɔ

Xɔtuƒe aɖe enye esi eye ŋutsu aɖewo nɔ anyigbã nɔ dɔ wɔm ɖewo ha nɔ xɔ la tame nɔ dɔ wɔm eye ŋutsu ɖeka le gakpo aɖe le asi

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe kɔti xɔ me edze ŋgɔ ʋunudrɔla. Ekplɔ ɖe wò kɔme. Aflanga aɖe le gakpoa ŋuti hele ʋunudrɔla ƒe didi me

Etsi aɖe ɖe ame gbogbo aɖewo eye ame aɖewo lé gasɔ ɖe asi, ame aɖewo le eŋu afɔ eve dzi eye ŋutsu aɖe do awu dzɛ̃

Etsiƒuƒe aɖee nye esi eye dukɔ vovovowo ƒe aflaga tsi ɖe yame, amewo nɔ afi ma, ame aɖewo do awu amakpaɖiɖi, eɖewo do awu kɔla dzɛ̃.

Keteke ʋuɖoƒe si ame gbogbo aɖewo le ketekeʋu sia amadede amaŋkpa ɣi kple amadede amaŋkpa ɖiɖi le enu nyɔnu aɖe do afɔkpa ɣi do awu

Sukuviwo le nusrɔƒe. Amea ɖewo Do awu ɣi. Wonɔ nu srɔm le ekplɔ dzi eye eɖewo nɔ gbalẽwo me kem.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe agbleŋlɔmɔ̃ aɖe gbɔ eye ame aɖe do awu maŋkpaɖiɖi, ɖewo do awu vovovowo eye mɔ̃la ƒe maŋkpa nye yibɔɔ, ɖiɖi kple gbogboo.

Ŋutsu hatsotso aɖewo nɔ xɔ aɖe me nɔ egbe dom ɖa eye wo katã wonɔ anyi ɖe anyigba ta avɔ ɖe abɔ dze ŋgɔ de ekpetata aɖe. Kpetata aɖe nyakpɔ.

Eʋu ɖe etɔ ɖe. Ame aɖewo le eme. Ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo do awu dzɛ ele ƒe megbea. Edɔwɔla le etu ɖe edzi. Eɖewo le ali dzi ne

Hoŋiŋli aɖe le dzi yim le ekplɔ̃, dzi. Ŋutsu eve. Ŋutsu ɖekala do awu yibɔ kple takpui yibɔ eye ame ɖeka kpla asi ekɔ.

Le xɔa mea abatsi le xɔ me. Wotsɔ avɔ ʋi aɖe tsɔ nɛ. Ko avɔ keya da ɖe edzi. Xeya le abatsia nua, edrɔmetɔ li. Wotso seƒoƒo aɖewo eda ɖe glia nu.

Yoo, nyɔnu aɖe enɔ anyi ɖe exɔ aɖe te, edo awu yibɔa ɖe, eŋu ʋɛ̃, edo awu ʋe, eŋu ʋe, enu yibɔ le me, nuɖuɖu le kplɔ dzi le agba ʋe me le ekɔme, aha le kɔŋkɔ me le gbɔ.

Ŋutsu aɖe nɔ esɔ dzi lé akplɔ ɖe asi eye wòdo eye wòdo go nyɔnu eve, nyɔnu ɖeka do awu amakpa vovovowo.

Ame aɖewo nɔ gaɖeƒe aɖe, eye ŋutsu ɖeka do awu makpaɖiɖi, eɖewo do ɖo kuku yibɔ eye ŋutsu aɖe hã nɔ nu xɔm le ɖeka si.

Mɔdoʋu aɖewo nɔ ame aɖewo domi eye ŋutsu aɖewo do dɔmewuwo ɖewo ɖɔ kuku eye wonɔ mɔ la dzi ŋutsu le mɔkplɔnu ɖe asi

Ame aɖewo nɔ saŋku ƒom eye eɖwo do awu ɖeka ŋgbii. Eŋu ene nɔ wo megbe. Ame aɖewo hã wodo awu yibɔɔ kple kuku eye aflaga ɖewo nɔ wo megbe.

Ŋutsu ene nɔ esɔgbe dom le aboƒoƒe aɖe. Ŋutsu etɔ̃ nɔ, nɔ anyi eye nyɔ, ŋutsu ɖeka hã nɔ tsitre. Sɔgbela ƒe amadada nɔ gbemu, tso ede xo.

Xɔ nyakpɔ aɖe sin ye esi eye ame aɖewo nɔ zɔli ŋu, ɖewo nɔ yim eye ɖewo nɔ gbɔgbɔm. Ame aɖe do awu dze eye ŋutsu aɖe gbɔna kple awu ʋɛ̃.

nyɔŋu hatsotso aɖewo dogo ɖe ablɔdzi eye wóle gbeƒa ɖem eɖewo do awu yibɔ kple yi eye eɖewo le mɔƒoŋu ɖe asi eye wó ŋlo ŋu kla ɖe gbalego dzi

Wowɔ asi tata wonye mɔ, wodzi tom ame aɖewo wokpɔm, ame aɖewo do awu ʋi ame aɖewo do awu dzɛ̃, ame aɖewo do awu blɔblɔ woɖo kuku hele wo kpɔm.

asi aɖe nɔ ɖiɖim eye nyɔnu aɖe nɔ afɔkpawo dzram nyɔnu ɖeka nɔ azɔlinu eye ŋutsu ɖeka nɔ nuƒom le kaƒomɔ dzi ŋutsu la do awu

Hunyanunya dzɔ ɖe kpɔvitɔ aɖewo domi. Ame aɖe do awu ɣi, ame aɖe do afɔkpa ɣi, ame aɖewo do awu makpa ɖiɖi. Ame aɖewo le flaga ɖe asi

Gbadagba hatsotso aɖewo nɔ teƒe aɖe eye ŋutsu ɖeka tsi tsitre, eɖewo nɔ wo megbe eye eto aɖewo hã nɔ wo megbe.

Wole ŋunudrɔƒe ame woame ade. Wodo awu ʋi dzɛ̃a kple yibɔ, ame aɖe le woƒe axa dzi enɔ dɔwɔmashini me kpɔm.

Amewo ewɔ ɖum. Ame ɖewo ʋuƒom, wonɔ anyi. Ŋutsu woame eve nɔ ɣe ɖum. Nyɔnu ɖeka trɔ megbe de wò. Edo avɔ ɣi.

Ame ade aɖe nɔ mɔto eye ɖeka le kpo ɖe asi kpla bagi yibɔ ame ɖeka do awu ʋlaya kple kuku eye ɖeka do awu amaŋkpaɖiɖi